Rendement fe ren mom <hesitation> jegee <hesitation> jegee <crosstalk> ren kay aareer jegee mais foofi mayu yo yaqu aar ake xa qol axe ka may bo aar ake fop nga mbot foof fo mayu leé Ga i nqoox roog fe deɓ <hesitation> xa qol axe may aar ake a mbot ndimee leŋ we sax njegee gooñ dara. Ren moom wax deg ndiig ne ren moom kaaf o o nanga saxadaa o qol le kaaf ke te foof le garong meeke. Anda yee kaaf ndefe ma <laughs> he kaaf njegee aareer njegee foof le fi'un foof le ren ka may <hesitation> foof fo mayu le . Yaam anda <hesitation> il faut o nangiloox a re'anga ka i and'u metewo ,ka i and'u metewo a layaa in foof le ne ta a fodkaa i ndet me i mbagna nqoox bo mbaag o njeg. Ndaa i andee ka i naɓin rek <noise> ndet nqoox, nqoox me foof le mayna i mais a re'anga metewo : kaa layu yee foof le xay ta may o ande meeke o xooxanga meen ka maya foofi xooxkiro ma ko retka xoox ma andoona yee maaga maykee. <noise> Ndaa comme i njokooree fo météo i mbagee and <hesitation> climat fe changement fe climent fe il faut que ta ɓeka in no xoox ma andoona yee kam peel ke presque. <laughs> ta may foofi <laughs> kaaga rek taxu bo aeareer njege a aareer njegee kaaf o njegee ndiig ne ren moom ka i ndam'u neke rek a jegee wa andoona yee ka fi' neeke ka ɓostu <laughs> a jega wa andoona yee ka ,ka a ndama o ndik. Ndaa <laughs> axa kay me me i laytuna mbindes andee yee jegiim courant jegiim télé pour waag o nangiloox a a metewo i jegiim message pour waago nangiloox ka message am pour waag o and ke ta layna Kaam naɓna rek kene fop ka fogno ke taxna bo i nqoox me jegna foofi ndaa a re'anga ka mbindes a jeg'u télé oxe ke mbindum a a jeg tele <hesitation> metewo kaa laya no télé fe .
Ke bug'uma o lay teen ke bug'uma o lay teen tene refu ye no ndigil ren <hesitation> rendement fe faaxee ndigil o mais c' est ke waraluna ten refu yee me i nqooxa nqoox ka jeg foof fi <crosstalk> i i i ndaawa information ke ndaa yaqanee i nqooxa nqoox me i nqooxa rek parce que maaga i njegu njeg waaw me i nqooxa ka ref ma andoona yee ka jeg foofi. Donc to ino i anda yee foof le xay a may parce que météo a lay'a in largement :far ye ndiig ne ren kaa mayka foofi no prévision ke <hesitation> bénéficiaire ke fop refee yee den tous yo naa nqooyel a cooxel information :far ke no jawu fe ndaq a jega leŋ leŋ ke na nqooyel teen parce que daaw information climatique aussi ka chere:frq o ɗeetangaan Lul oxey jega 123 bénéficiaire no projet ne 4R fe ndiiki den o fop mbaage ndawandoora <hesitation> information ke ndaa a jega we njileena teen pour a ndeaw <music> weaga njileena <noise> <music> yegnit ke refee pour den o soom <music> ndae pour lakas we den a ndawanga a partager in fo lakas we yo donc ino <music> i anda yee ren ndiig ne xaya may foofi a tout moment aussi i layooga yee xan a deɓ ren fo deɓkee mais problème in ten feru yee me i nooxaa nqoox. Ma maaga a peelo ka jeg foofi naturellement me i nqooxaa nqoox moom roog fe deɓanga o ndik rek ta may donc xaƴa ke i mbar'ina mbi' kay comme xaƴa maaga kaa mayaa i nqooxin maalo xaƴa i xaƴa kaaga i mbar'u mbi' Ndaa en réalité rendement fe ren moom no coté a aareer fo no coté kaaf ka foof fo mayu le ten yaqun ndiig ne a mos'a no début fe no commencement fe ndiig ne mos'a lool .Ndaa yee ta retna bo foof le yen me i ndufna fop a yen rendement fe kaaga yaqun rendement fe. Ndaa ndiig ne moom commencement a mos'a lool parce que comme foofi yo na faaxna ndiig to roog fe ndeɓa ren normalement i mbaag'a ndekolte coté aareer fo coté kaaf mee me i nqooxna ka ref maana jega foofi. Donc ten taxu bo yegnit ke jawu fe i njirñooxa teen a paax parce que ndaawan soom refee yee pour i cooxel o ten rek ndaawin ndaa ka i mbar o ndaawin njiriñoorin itam xar refu o jiriñoorin ten refu yee ye daawoona xan foof le may ren o jeg ma andoona yee kaa mayaa foofi o faña xoox maaga. ka andoona yee bugee foof fa mayu. Kaaga refu o njiriñ onqe ndaa o duufanga maaga ma andoona yee ka andoona yee <hesitation> foof, foofi mayanga ta yaqooxaa xan a yaqu donc <noise> réélement ren me i njegna fop me andoona yee bas fond yo ke i mbar'ina mbi' ten refu yee dufin riz i nqooxangaan <noise> maalo riz plateau. Yaaga i saxadkooga maalo ren bo i njegangee kaaf o ke i njegna no maalo xay a waag o remplacer kaaf ke te kaaga refu o njiriñ onqe <hesitation> yegnit ke jawu fe. Kaaga yo bug'um o ɓaateen i mbaag o ande <music> no ndigil i ndaawooga yegnit ke yaam a jega leŋ leŋ wa ndaawoogna ndaa waaga ga mbar'u partager an fo wiin lakas we i merci beaucoup.
<hesitation> Ne xeeke laytuna yo <hesitation> ndiig ne ren moom roog maƴu a mayaa foofi ndaa rendement fe faaxee sokoy o ɗeetangaan <hesitation> no climat fe anda jamano fe ndiiki wiin we scientifique ke ka lay ee <hesitation> temps fe kaa dérégler ox déréglement climatique koy taxun. Yaam a jega caate mayu ka andoona yeee refe Senegal soom foof le <hesitation> pluiviométrie fe wiin we njegna ren adna fe i njegna ren foogaam ee a jega mayu wa njegna meen 50 ans weeke 60 ans mosee nga' foof fo fod neen. <noise> Ten taxu bo foof le wiin we ndufa i nangilooxooga information ke mais foof le ka may a may ala andoona yee rendement waagee jeg maalo fe ke moƴna may teen xawma <hesitation> aareer ke xa qool axe <noise> ga mbot kaaf ke. A njega ndaa ka mbot yaag boog ke andoona yee ka jeg to foof le yaqin rendemnent waagee leyel rendement jega maaga fop daal jegee ne ta waageena layit ndaa kene koy <hesitation> me ta waageena o layit fo ke ɓisiiduna. Ten refu déréglement climatique fe andoona yee ten xewatu no adna fe ndiiki wiin we fop a coowa i kene bug'um o ɓaat teen no ke serir a layna jërëjëf.
Ka i yoonaa fa den de ndaa i nee njegaa xa qol i njege xa qol aareer de ndaa i naa yoonaa fo gor we in ndaa xa qol axe moom a saqma aareer. Ndaa yee i ndetna bo foof le mayiid wax deg a aar akaaga ka nguut a yaqu xar taxu da yaqoox me i nqooxa aar ake maaga kaa ref peel peel maalo daal. Maalo a nqooxange maaga sax i mbaag a lay ee sax xaya for no xiid ole ren ndaa ne andoona yee koy e i njegee o mbiñ o lakas ndax mene i njegu keaga taxu njegee a aareer. Wax deg a aar ake mbot ndaa a sax a cak a areer koy roog moƴu ndaa comme ndiiki in woy joko'ooxata fo Jokalante. I nanata yee roog fe waxtu feeke deɓka no nqool onqeeke deɓka xaƴa xaye jeg na andoona yee xan i mbaag o supto supit naaga ne i njaltata na xa qol axene. Yaam oxe jegeerna joor o mat waagee lay ee roog moƴu xam xoox bo jeg ke yaal joor le jegna ma jegoona rek o bug ko duufaa ndaa comme in moy nanata nene a xar i mbaag o ngoorngoorloox nangilwataa wax deg i nanangaayo i ndaawin gen in ten, den o da mbaag o nanin bo i ɓaat o cung lakas question lakas ka na ngara njooko njal.

Yaam ɓasi o mamaag o, maalo o mamaag o, o retanga no qol laga andoona yee koo dufin a aareer te garong no nguɓay mbaat kaaf te garong no nguɓay o ret duufin a aareer o ret duufin maalo mbaat o duufin ɓasi . O saxadanga maalo mbaa o saxad ɓasi perte'iro yaam ten moƴu ke jegna ren, ren moom andaam ee oxu daawna message layel ee xan foof le may mbaat xan ndiig ne teel laykiro yee roog fe jegee foofi a woorata in ee a jega foofi de . II kene moom ten taxu tige beta in kaa bet moom kaa bet kaa ref tiig ka ngijna jeg wiin we nqalaatatee ref kili ta ref ka xato wiin we saɗee mbi' ne de mbarna mbi' oxey laya yee foof le xan ta mayna i ngimee. II yaam ande seereer ñaarel bo o gima o ga', i nga'ooda koy xaƴa i maadangan fa jam koy ren moom i ŋada ñak ren moom i njegee kaaf i njegee a aareer. maalo feeke jeke xateno diig fe taxu ta jegel i ndaa bo i and'una kon ne i saxada diig fe bo i nqoox'una o qol o muum saxad pod neen wax deg yaaga pind ke in a nqen yaaga ta xen ka koy and'an. And'an ten taxu bo kene fop a jeg <noise> i maad mbaan gim a roog ,i maadangaan o xid o lakas i supit a ,a pecooƭ a suptel iyo. <noise> <hesitation> Serir
iyo
ka i mbug'ong o lamitooyo <crosstalk> baxam <crosstalk> ga i mbug'u lamitooyo bo and <hesitation> a qooq aleene nu mbi'aa ta ref a areer a ref <hesitation> maalo bo nu njikwuna bo nu nqooxuna bo pare ka jega leŋ ka andoona yee gan njikwan wala fop gan ñoowtanooyo?
Iyo no walum a qooq ale a refanga a aareer a aar ake moom pratiquement i nqooxanga ɓo ƴut ke i njega teen ga i mbatna ax pour ka duuftoona mbaan ke yoqna i i njiku ax ke o xobdangaan <hesitation> a yooy ake fi'el cawir. Yoq ke xoolna a duuftikel ndaa maalo koy ke i nqooxaq teen fop pour o ñoow o, i nee nqooxan pour njikoox tq ref maalo, tq ref kaaf ke i nqooxaq teen fop pour o ñoow o.
nu nee njikwa teen dara ?
i nee njikwa teen dara .
ta ref ta ref kaaf aussi ?
Ta ref kaaf aussi : fra bon xaƴa kaaf ke aussi xaƴa a jega teen wa andoona yee ren ndiki a naa ndekolte'ataa ka andoonaye a mba njeg teen ka da njikoorna ndaa généralement kaaf ke pour o ñoow o meem a waaganga ref meen bo mbaan sax ko xaƴan pour o ñoow rek .
aar ake yo pour o ñoow o
xa'aa aar ake moom ka i njikooxan ii aar ake mom ga i njikooxan .
II waw ne Serir a laytuna yo rek <hesitation> in ka i nqooxaq aqreer, nqooxaq kaaf leeg leeg sax a jega wa andoona yee o daewangean to jeg langum ko xooxa ɓasi. II ndaa kaaf ke a may may pour o ñoowo i aareer ke itam . A soɓanga yee jega teen ka andoonaye a yaaca sakan e ko un we Serir a laytuna ko watna ax xobdin doonin maana. A yooy ake o doon a den maana rew we njawtaa den ke yoqna aar ake koy moom o kiin nangee ñakaa soxla to xooxoox we kaaga soom a yakaaru a aar ake ret jikooxin ke yoqna ret ɗaxaa teen soxla'of. <hesitation> fo ɓasil ne i kaaga refu we andoonaye ten ten refu ne Seereer ke nqooxta meeke yaam refee a qooq ala andoona yee waaga jeg teen na camion mbaa waaga jeg teen a camion a ɗaq. Ndaa xa paam xarɓaxay a mayanga ba may xa paax xarɓeen ɗik ;koo watna ax jiku ke yoqna yoq a yooy ake rew we njawta den . Kaaf ke moom pour o ñoow o refa ii kene jeg'um ka layma teen.
xar bug o ɓaat teen.
Ke bug'uma mbaat teen te presque nu laya ke refna ref essentiel fe <hesitation> kaaf aareer. Maalo presque ten refu ke i nqooxaq meeke me ke i layna no début fe rek eetaan ke i njegee machine ka i mbaagna nqooxit mayu. Ka i mbaago nqoox rek ka andoona yee xa i ñoowtin ke da layna yit a aar ake yit presque ten moƴu may ke o qooxoox meeke a waagna jiku . II yaam a aar ake ten na tane'aa kaaf ke bo o waago jikoox teen o watnanga ax ke wo ke yoqna ko war o jikooxin ɗaxtikin soxla lakas ke ndaa anda yee pour o qooxox a watin ngaaf a jikooxin. Ka jafeñna yo xan a ref ka andoona yee ndiig ne xenna mbit o jeg kaaf ka mbi'na seereer ka xooxaa o ñoow seereer daal a qooqum fop fop no kaaf no in weeke andoona yee waagiro xoox, xoox ka daawna 10 tonnes ku xooxoona <hesitation> o ñoow rek taxu o reserver in pour kaaf ke a aar ake aussi. Pour o ga' oxa jegna a camion a aareer ka jafeñ meeke no zone ke in meeke xaƴa salum fe ndaa zone ke in weeke pour o ga' oxa xoox ba jeg ka daawna 10 tonnes ka jafeñ. Donc a cikax ale, a cikax tiganam o rek <hesitation> jikoox jeg o ndik, jikoox jeg o ndik, jikoox o ndik kaaga refu meen ke i jega koy te mayeeru nene lool yaam i njegooganga ka xupna kene yo i mbaag o njikwaa. Ndaa ke i nqooxaq koy te mayeeru anda yee o ɓay waagee xoox mayu, o ɓay wee xoox mayu pour o xoox fo o ɓay bo waeg o jeg ka waagona jikoox ten refu ke jafeñna.
So machine ke ne njega machine solaire xana ?
xa'aa machime solaire jegee meen meke kay machine ke in xay xey pis ke yo <crosstalk> anda yee oxe xooxitna pis fo oxe xooxitna solaire oxe xooxit solaire ten moƴu waago xoox mayu. Ndaa pis ke xaye, pis ke xay eo o we tane'ina yaam a jega we andoona yee xa paam o nqooxtaa e we tane'na bo o waago fi' jikoox ka daawna xa paam xa ɗak xa paam xa tadaq ten refu we naa nqooxtaa pis ke ndaa anda yee qoox faam o jegangee pis o xaaga ande yee o fam waagee xoox mayu o ñoow ole wo sax ka jega probléme ya alo famo le o ñoow ole ten sax kaa jegaa probléme ndaa machine ke na leyel Solaire ke de a ngaranga a wax deg mom masala.
Masala yaasam ta gar
xeɗan roog a fi' ta gar fa jam.
insala
i letna nuun xa ɓay koyit i fo mu nu mbaaguna.